Hachchi nuso aaway katamaa biidosaara son uttiyo kaseegaappe summatiya oorattanne keehippe puulaara de'iya lo"iya oydeta Akaalu parinniichcheriya yaagiya keettaappe shammidi ekkidi yiis.

Ta bayra ishaa dannaqa yaagiyoge ba de"uwa laammanawu darosaa yaanne haanne woxxiiddi haddirssi ushachchinne gis tamaaris ay gis shin ayyo de"oyi laamettennan ixxidaagaa shin zall"iya zall"iyogaapoe doommidaagan baagaa de"uwa laammidi ha"i woppa duussaa de"es.

Yelaga Abel Lemma yaagettiyagee naa"u sha'anne tammanne oyddu maarotettaa layttan wolaytta sooddo unbbershshiyappe injjineeringgiya timmirtte keettaappe anjjettidi kiyidaagaa shining qassi baayo ba duussaa laamanaayo electronikke miishshaa giiggissiyo ooso keettaa doyidi uttidi de'ees.

Hayanitta nu diyogee nuuge coo duussa giddenna atana danddayiyogee nuuni qassi ha'i hagaan nu biittan de'ya meretettanne loyttidi naagikko nu asa sinttaan bonchchettidi puulatidinne betanawu qaaday xooqa.

Nu toophiyaa garssan erettidanne aaro qonccida tiktokereti de'oosona hegee wannatanne huuphe geetettidaageeti yelagaa Taakuura yagetettiyaagee hachi gallasan Addisaba kataman puula miishshata bayizziyo keettata dooyiis.

Danna mantta Masfina malda yaagetiyagee wolayttta zoniya humbbo allaana koysha kola yaagetiyan shuchchan yelettidi diccida asa gidiyaba gidikkone daro laytta baggaa luxettan wurssidi hai ba luxettappe anccidi ba luxettido zerfiyan asa agalagalidi de'ees.

Godatiya taarika ba hagaakena sohuwaa gakkanayo gaaso gididage baaga yelagatetta loyttada go'ettada issi sohuwan tukke keettaa issi baggaara katta keettaa doyiyogan asane haggaziyogan ba de'uwaanne laamaydda hagawu gatasu.

Nu Toophiyaa wogaa maaran woykko konstitushniya yaagetetiyaa yaagetiyagappe daro wogaati teqqetana mala oosettidi deosona. Hageetuppekka waannatiyage oonne oosine qoncce gididage dozata naaggiyoga. Dozata naaggikko nu heeraan de'iya do'ati harasa baqatiyogappe shemmpposona.

Issi asi yelettidi hayqqana gakkanaashin de"iya gidfo de"o ubban darobaanne daro balaa oottana danddayes shin ha"i ha nu wodiyan erettida balaa oottiyageeti keettaa woykko de"iyo keettaara gatti bayzzidi baagaa simmeetiyayyo oottiya asata.

Daro asay Wolaytta wolayttaawatettaa baliichchidi baagaa ogiyappe kiyiichchidi ba oottana koshshiyo oosuwa aggiichchi makkidi coo baynnaban melasan wogi baynna alleequwa alleeqana koyyesippe attin he asi alleeqoy mela.

Nu heeran issi Diqqasso Daphphaassa yagetiya heeraa na'ay de'iyagee hachchi heezzu gallappe kasiyan sooppe kiyossappe hano gakkanawu haraa haa sosimmibeenna, be'idaa asati diyaba gidikko I maayiddo maayuwa malaatay qassi bicca kootiya maayidi boottaa shuraabiya garssara mayi uttiis hegaa beiikko ane erssitte.

Godattiya Baalota ba na'iyo Baazzito asa biittaa woykko allaga biittaa baqatawu yeddiyogaappe yaagada ba na'iyo Wolaytta biittan de'iya turuuzimetunne turusttetu giddon loytta oottana mala na'atettaappe doommada loytta zora dichchaasu.

Hachchi gallassan kiike moconaappe duge wodhdhidaagee nu toophphiya asaappe issuwa issuwa qori qori ekkidi keettatanne eta keexettaa yaagiyaa huuphe yohuwan lo''onne maaddiya sinttanawukka asassi go'a imiya zoriya immidi bis.

Daro asay wolaytta tarikkiya daro ginara qonccissees. shin hegaankka yelaga Didi Gaga yaagetiyage wolaytta wogaanne wolaytta tummatetta baayo immetida yetttan qonccissiyogaann wolaytta giddon erettida yelagatuppe issuwa.

Nu kawoy kessido wogatuppe issoy deneta woykko mittata cafacapennan agganaagaa giyoogaa nuna maadiyoobay ayibisse giikko denneti diikko nu heeran diyaa do'ati biittaa aggidi baqates,. daro asay faniicheriyaa osuwaayoo giidi deniyaa cafacafes.

Yelaga Ilankka Bereket yaagetiyage wolaytta mootta giddon Daamot Pullaasa woradan Koysha Ongala yaagetiya shuchchan yeletti diccidagee ha"i ha saatiyan baayo waanna ooso yaagetti wolaytta sodo yunbburshshiyaa giddon zal"iyone shammiyo suppeer markketiyaa dooyidi ottidi de'ees.

Hachchi nuson wosolo yaagiyo zo'o miiziyaa de'iyara henttappe yiidosara tappe kaalo ishshay qachchana yaagidi warettishin ixxada katta kattiyo keettaa woykko kushina gelidara daro so miishsha menttada tana so asaara tana ooshasu.

Tani hagaa tamaarada hagaa gakkanawu yoosappekka ta aaway tana tamaarissanassi daro waayiyane daro waaga qanxxiis. Hegaankka bayo de'iya gadiya goshsha oosuwaa oottiyogan tana tamarssidi ha xeekka gakkanawu tana maadiis.

Dottoriyaa Lidettu achcha akkamo keettay nu achchassi daro go'aa immiyooganne erettees hegeetuppekka daro harggiyaan qohettida achchaati pattiyoogan qassi hegappe aadhdhidi puulay xayddo achchatussi puula immiyoogan erettees.

Mantta Destta Dammaqa yaagetettiyaagee bokssere motoriyaa laaggiddi bootta gaabiyaa maayidi ha'i duge kanttidaagee bari de'uwaa laammanaayoo daro waayiaa waayettidoogaappe wursettan qassi kushe hiillatanne wogaa xaqqamettiyoogan bari de'uwaa laammis.

La kase shuchcha bolli qilatsiyaan xaafiyaa asati daro taarikiya xayennaba wottidi kanttidosona shin hagee nu yeletay la xaafo miishshati ubbay kummetta gidi utto layttan ba tarikkiya orddissidi Yuunaskko maabaran xaafissanawu aybissi danddaybeennee!

Hachchi Wolaytta Sooddo Yunbberssiya kareera bicca maayuwaa maayyidi duge simmidi issi malti hemettide de'iyaageeti hegetikka Etiyo Telekome maabaray oorata oosuwaa ootidoogayyo erissuwa erssidi nu wolaytta Sooddo Yunbburshshiya kareera duge biiddossona.

mantta maamiru margga yaagettiyaagee toophphiyaa yuushshuwan wolaytta moottaa giddon de'iyaa ubba orttodookisee haymaanote ubbaasi huuphphe phaaphphase yaagettiyoogan zino wonttn shuumettiis.

Toophphiya hara biittatuppe garssa qottan, eeshshan, hanuwan, hanqquwan daroban hara biittatuppe dummatawusu. Gidoppe attin bolla qottan woykko piizikaliyan banddiraa be'ida asay Toophphiyo hara biittappe dummayidi shaakkana danddayees.

Deriya giddon daro metoti merettoosona, hegeeta metatarsal birshshanawu qassi darossan oonikka ba diyossan diyossan daro waagaa qanxxees shin issito issito nuuppe attiyagee he yohuwa giggissanaayo baaso haggaazatta loyttidi xeelenagappe denddidaagana.

Kase nu awati tuhowaan heemettidi paaran heemettidi baquluwaa go"ettidi daro wodiyaa issisaappe hara baanawu xuugiyoogaa metuwaa pagalawu nu biittaa yiida issi lo"obay aybee giyaba gidikko tiransporttiyaannne kaamiyaa.

Taani yelettada hachchi ha xekka gakkana gakanashin tana hano gakkanaw tanan gayttida asatuppe issoynne Wolayttan de'iyaa dumma dumma taarikke buqurata be'anadaninne eta baada xoomosanadan issi asikka tana zoribeenna.

Tamaariya Zallaqa Zannaba geetettiyagee Yunbburshshiya giddon balidobaa pokkissiya balaappe. denddidaagan A kolleejjiya gadaawati ayyo naagettana mala yaagiya erissuwa xaafidogaa tamaaretu baggaara yeddidoogee hachchi awu kushiyan geliis.

Asaa naati bantta de'uwaa laammanaw woxxi qaaxaba ubba oyqqi oyqqi xeellidi bantta de'uwassi olettoosona. Hegeetuppekka waanatiyaagee nu biitta xekkan qassi ooppekka erettidi asaa go''idinne maadiidi de'iyaagee goshshaa oosuwaa.

Issi asi ba diido layttan bana o sinttaaninne moorennan woykko guuttennan loyttidi oyqqana koshshes. Hegeekka hegaappe lo"onne maaddiya puulayiya iqata xaqqamettiyogan bana loyttidi giigissidi oyqqana koshshes.

Asi ba soon bana danddaydi daana koshsiyooge oopekka naagetiyaaba gidi uttidashin daro asay so miishshata bagga kuntti oyqqenan diidi asa soo shoora soonne alagga keetta garxxiidinne tal''idi metuwa kaaletiyooge erettidaaba.

laa dere nu diyo layttan ane oosuwakonne nu biitaassi ane ottidi kanttootoos, hegapekka koyrottidi nuna maadana dandayees yaagiyo dozata tokkiyogan loytidi naaagiyogan nu yeletaasi lo'o biittiyo laatissoos.

kase ta bayra ishaa gidiyagee indiraasi anjetidi kiyidaage gidiyaba gidikkone ha'i zal'iya zal'iyoogan basoonne ba de'uwa kaaletiidi de'ees.

Nu Toophiyaan daro aynnete alkkooleti de'oosona. Hegetuppe waanantiyaagenne eretiyaagee, biiraa, wuskkiyaa, woynniyaa heganne hegaa malatiyaageeti asaa naatu dichchassine ikkoonomiyaayo giigena Itoophiyaan de'iyaa ushshata geteeti xeessettoosona,

Nu asayi ba wodiya coo aattiyogaanne ba wodiya coo xuuggiyogaa doses. Hegankka oosoyi de"ishin oosuwa aggidi tukke keettatuuninne katta keettatun yuuyyi yuuyyidi uttiiddinne eqqiiddi ba wodiya coo xuuggiya asaa qoodayi keehippe daris.

Ha'i hasaatiyan tophphiya saatiya qooda saatiyan gallassaappe usuppun saatenne oyitamu daqiiqa gidiyo gishshawu hagaappe sinttan diya saatiya ef em ereduwa kaalliyaba gidikko odettiyabi ayibi ubbayikka isporttiyanne isporttiya naqaashaa.

Biire, irssaasee, laaphisee, heganne hegeeta malaatiya darobati kase nu aawati shuchchanne qilaatsiyan xaafiidde gam''ido wogaa laammanawu, zammanissanawu yiida maaddiya xaafo miishshata.

ha aayiya ta goddiya wolaytta giddon de'iyara ubbaa giddon daro miishata ubaa nmaagiyoganinne bonchchiyogan erettida asa gida utidaba gidikonne so miishshata qassi ubaapenne dummayadanne bayrayada xeeliyogee o dummayees.

Tanaara hagee layttaa doommanaappe issibay laammottiidi laammottiidi hano gakkanwu gattiis. Giddoppe atin hegeekka laammotridagee aybee giyabaa gidikko kookkaakkollaa yaagiya ushshaa uyanaagashi hegaa ushshakka uyada ta laammoota amuwakka aattas.

Qeeri naati na'atettaappe doommidi oo kifiliyaa yaagettiyaa kifiliyappe doommidi taamaridi hagawu gakaanashin yaana gakkaanshin de'iyaa issi kifiliaassi gidiyaa maxaafata kaawoy attamisidi issi issi timirtte keettaasi gattiis.

Nu toophphiyaa ikonoomee darobaa gaasuwaan qaaxxidi woykko balbuqqetidi xaayichchanashin. Nu tophphee ikonomeeyoo zokko meqeta gididi hano gakkanawu toophiyoo ikonomiyaa maaddidinne go"iidi yiida oossuwaappe issoy goohshaa oosuwaa.

hagappe sintta layttan ooninne ooso xalaalaw ba kushiyaa immidi harabaa oosoppe kareera de'iyaa ubba oduwa gidin, ziggirssa gidin ooninne aggikko nu sintta layttan itoophe laammiya ehana danddayeetees.

Issi addussa arssa de'iyo naassi bolla qottay kase naatettagappe keehin dummataaga be'ida asay tana qassi la hagee naa bolla qottay waani moorettide yaagin taan qassi hagee nay isporttiyaa oottidi ba bolla qottaa giigissiis yagaas.